tani hayssafe qasse beyizay aaze geekko gitta denba gaden qasseka mithafe oosettiza gongenne gitta wogga keeththa beyays

Wogga gitta keeththa beyays ha keeththa gaaththan asati qasseka hemettishe dizayssa ka hayssafe ha'i be'ashe deays

ero tani qasseka hayssan beyizay aaze giikko keehi lo7idi keexettida shuchchafe keexettida keeththa beyays ha keeththaza matarakka mithatinne lo7iza maatati diccishe dizayssa beyays

Tani hayssan qasseka beyizay aaze giikko maatappe keexettida keeththatanne gitta mithata qasseka xeellays.

Gitta wogga keeththa gaaththan issi qommo may'o may'da keehi daro asati uttidinne issi qofa xeellishe dizayssa beyays.

Issi Adey Cadizo marpe kushen oykid de'es, izappe sintha bagara issi aaya guutha na idimada de'awusi.

Cora nayti maahe galbba mayidi issi matan shiiqidi uttidoosona. izatappe guye baggara cora asati eqqidi de7oosona.

cora asati issi matani shiiqi eqqidi de7osona izatappe guye baggara cora keeththatinne mithati beettosona

Cora asati dunguza maydi para togidi de7oosona guye bagkara keeththaynne kaame bolla caanettido cora asati de7oosona

nam7u eqqida gammotappe issoy doona doyidi eqqidi de7ees izatappe guye baggara cora mithati beettoos

Kehipe cora asati issipe shiiqidi eqidi de'eosona ha asatape guye bagara cora woratinne kethati betosona

Cora shiiqida asatappe zinthe baggara nam'u asati kushe salantishe de'oosona miye baggara seef zechi diren gizo xuufey xaafettidi dee

iscora eqqida asatappe sintha baggara issi addey ayfe bolla manaxire wothidi salome do7a may7oa maydi eqqides

cora asti dunguza may7o7a maydi shiiqidi eqqidi de7oosona hayqqida asatappe guye baggara adussa mithati beettos

cora atti dunguza pidisidi oykkidi eqqidoosona guye baggara cora mithatinne keeththati beettosona

Qasse ta ayssan be ashe dizay aaze geekko daro asati shiiqi uttidinne issi qofa be ishe dizayssa xeellays

issi keeththa gaaththan qasseka issi qommo mayo mayda daro asati shiiqidi uttidi dizayssa hayssan qasseka beyays

wogganne gitta aaho keeththa gaaththan qasseka daro mishirati issi qommo dirbadire maydi uttidi xeellishe dizayssa be7ays

qasse ta hayssan be ashe dizay aaze geekko asati qasse woyto immishe dizayssa be ashe de7ays

Tani qasseka hayssan ha7i be ashe dizay qasse aaze giikko gitta kawo oosancha asa ta be ashe days

Hedzdzu asati kushen sikenne dawutare oyqidi utidi dosona izatappe guye bagara guye bagara cora oydeti betosona

Issi addee kareththa mayuwa mayidi ayfe bolla manatsire woththidi de7ees; iza miyyeraa issi uththida addessi kushe xalala beeththes.

Nam'u utida asatappe issoy xafishe de'es. Issoy iza milera ayfe bolla manaxire wothid utid de'es.

cora asati issipe shiiqidi uttidoosona ha asatappe issinay kusheni kooshe aaththizayssa oykkada uttadus

Wolqama abba sintani issi naay eqqidi deees hanaappe guye baggara cora kafotinne mithati beettosona

Wulay doyetti uttida issi maata keeththay de'ees guye baggara qasse cora cili uttida uuthati beettos

Cora asatti issipe shiiqidi eqqidi de7oosona hayqqida asatappe guye baggara cora mithatinne keeththati beettosona.

tani qasse hayssan be7ashe dizay aazee giikko addey arjjota bolla uttin maccasiya qasse ziqi gada kushe meecissashe dizayssa be7ays.

wogga gitatidi beettiza issi ammano keeththa be7ays ha ammano keeththaza sinthan booththa mayo mayida daro asatakka xeellays.

tani qasse hayssan be ashe dizay aaze giikko ammano aawati shiiqidi eqqi dizayssa be ashe days

Asati ba kushara medhida miishata beyays ha miishatikka qasse safetanne leemate hessayssa mala dumma miishata xeellashe days.

Ta qasseka hayssan be ashe dizayaaze giikko luusi meqetha geetetti eriza meqethaza be ashe de'ays.

Wogga gitta abba be ashe deays ha abbaza matan qasseka worati dizayssa cilldi beettiza daro mithata be ashe deays.

qasse tani hayssan ha'i be'izay aaze giikko issi naay eqqin iza sinthan daro maykirapooneti shiiqidi dizayssa be'ays

cora asati duniguza mayuwa mayid kushen cililida maata buucidi oykki eqqidosona istetappe guye baggara cora keeththati beettos

Issi dhoqa zuma sinthara guuge terara kizo xuufey xaafettidi deees ha zumay xeeleyode keehippe dhoqa zuma gididi beettees

suyqe giddoni nam7u asati cora asho shiishshidi mashshan qanxishe de7oosona guye baggara kaqetido cora ashoy de'es

Matta medho qalaman affan oromo giza xufey xafetidi des garsa bagara qase gapi giza xufeyka betes

Issi lo7iza mishiriyo xeellshe de7ays haa mishiriyakka qasse ba sinthan ba kushen mykirapoone oyqqada haasa7ashe dizayssa be7ays.

issi lo7iza na7ay ambbasadere mayiday qasseka ba kushe idimmidinne eqqidi miiccishe dizayssa hayssan qasseka ta xeellays.

qasseka tani hayssan be ashe dizay aaze giikko issi aayanne naiya idimettidi utti dizayssa qasseka be'ays

Ta qasseka hayssan xeellizay aaze giikko na7u donza addeti utti dizayssa beyays heta guye baggarakka bayndiraykka dizayssa xeellays.

tiki tokk gizo xuufey booththa qalameni xaafettidi deees ha xuufesi guye baggay karetha qalameni tiyettidi deees

Cora asati dunguza may'o'a may'idi issi matan shiiqidi eqqidoosona guye baggara cora moozetinne mithati beettos.

issi hakimey macca nayees hashen marfe caddishe dees guye baggara cora eqqida asati de7oosona

Cora asati yafaran shiiqidi eqidi de'eosona bolla bagara Africa business giza xufey xafetidi de'ese

Cora nayti issi medhomay'o may'dayti itiophiya bayndira kushen oykkidi ekkidi de'oosona.

aahonne gitta wogga kaame oge be7ays ha kaame ogeza matarakka qasse mithatinne keehippe gitta denba qasseka keeththetinne dizayssa xeellays.

qasseka tani hayssan beyizay aaze giikko asati korontey baynna heeran qasseka issi koronte ooththiza miishata zara ooththanas go7ettiza jenenetere geetetti erettiza miisha beyashe deays

Issi keeththa gaaththan qasseka asati uttidinne eqqidi dizayssa beyays ha eqqi diza heedzdzu asatikka issi qommou shuraabe maydosona

Issi gittanne wugga booththa qorqorora keexettida keeththa beyays ha keeththa gaaththan daru asati ba qofa polishe heenne ha hamettishe dizayssa beyays.

Ta hayssan qasse be ashe dizay aaze giikko buro keexxettishe diza keeththa be ashe woykko xeellashe days.

cora wolay kammida rokqa zumata giddora kaame ogey de7ees ha kaame ogera cora asati hamettishe de7oosona

issi donza addey ambasadere mayday ba kushan maykirofoone oyqqidi haasayishe dees iza guye baggarakka qasse bandiray dees

issi keeththa gaaththan qasseka daro kawo oosancha asata be'ashe de'ays ha asatikka ba sinthan komputere woththidi xam'ishe xeellishe deettes

Issi keeththa gaaththan qasseka asati issi qofa xeellishe maarara uttidi way7ishenne ezgishe dizayssa hayssafe be7ashe de'ays.

Hezdzdu eqida asatappe issoyi karetha mayuwa mayid eqides, ezetappe guye bagara cora mithatinne keethati betosona.

Cora asati issippe Shiqidi uttidi sinthan bagara Issi away sinthan bagara awar ayfe Manaxire wothidi uttidi de'es

cora asati booththa qaalamen tiyettido soho giddoni cora asati issi mata shiicidi eqqido

Cora asati issipe shiiqidi kath bishe de'oosona izatappe issoy guye bagga simmi xeellishe deees

Gitta wogga pooqe keeththa be ashe deays ha fooqe keeththazi qasseka lo7iza lo7iza dirsara dirsetti deees ha dirsaza bollakka nu dere itophiya bayndiray deees

Gitta wogga pooqe keeththa beashe deays ha pooqe keeththaza sintharakka gitta kame oge beyays ha ogeza bollaka he ha hamettiza daro asataka xeellays

wogganne keehippe dalga gidida ayfes keehi xeellin lo7iza wogga keeththa hayssan qasseka be ashe de'ays.

wogga gitta keeththa gaaththan qasseka keehippe daro macati ba kushen guutha bayndera oyqqidi eqqidi dizayssa beyays

Asati qasseka buro keexeti wuronna pooqe keeththa bolla keishe dizayssa hayssan qasseka ha7i be'ashe de'ays.

Ta qasseka hayssan be ashe dizay aaze giikko keehippe xeellin lo'iza wogga gita pooqa keeththa beyays ha pooqa keeththa sintharakka bandirataka xeellays.

qasseka tani hayssan be7izay aaze giikko issi keetta gaathan qasseka asati ba qofaa polishe eqqidinne uttidi dizayssa be7ays.

Qasseka tani hayssan beyizay woykko xeellashe dizay aaze geekko asati daro asati issi keeththa gaaththan eqqidi dizayssa beyays.

Wogga gitta leela shidi beettiza huuqe keeththata beyays ha keeththata sintharakka gitta wogga aspalteka xeellashe days.

dalga ogera cora kameti hamettishe de'osona hamettiza kametappe guye baggara cora keeththati beettosona.

cora eqqida asatassi sinthan issi addey eqqidi xuufiya nababishe de'ees guye baggara gita keeththey beettes

Soho gidon c'ora asati shiqidi eqidi de'osona. Hayqida asatappe sintha bagara issi na'ay gede simidi eqidi de'es.

dalga kaame ogeni heedzdzu asati eqqidi de7oosonna guye baggara cora kametinne keeththati beettooso

Shuchchani qeexetido gida keeththay detife deees ha keeththa bollani eqqida asati de'osona.

Cora asati duuna tuccidi eqqidi de'oosona ha asatappe guye baggara booththa qalamiyan ti'ettid gita keeththay beette.

Issi keeththa gaaththan qasseka daro asati eqqidinne uttidi dizayssa be7ays ha eqqi diza asata giddon qasseka gammo dunguza puoxa ba qoodhera yeggida asatakka be7ays.

gitta wogga qasse kawo oosa keeththa beyays ha keeththa dirsa bollaka woggara xaafettida issi xuufaka beyashe de'ays

Ta qasseka hayssan beyizay aaze geekko kare dereppe yida issi aawaynne qasse hara asati issife gididi issi sohon dizayssa beyays.

Tani hayssan qasse beyashe dizay aaze giikko asati xaraphe bolla daabbo woththidinne qasse ba kushen waraqeta shiishtippe shiiqi oyqqidi miicishe dizayssa beyays

qasseka tani hayssan xeellizay aaze giikko asati ba nayta guutha nayta idimmidi uttidi dizayssa hayssan xeellays

qasseka tani hayssafe be'izay aaze giikko qasse wogga gitta keeththa be'ashe de'ays ha keeththa dirsa bollakka gitta xuufey xaafetti dizayssaka be'ays

Nammu' hakimethi boththa mayyo mayidi Donna tucidi deo'ssonna. Izzathape guye bagara cora assathi eqidi deo'ssonna.

cora issi matani shiiqida asatappe issoy afetido xuufe kushen oykkidi toha bolla uttidi deee

nam'u assatti yealem yelibi qen giizo xuufey xafettidayssa oykkidi eqqi doosona izatappe guye baggara cora asati beettos

Cora asati shiiqi eqqidi de'osona guye baggara cora keeththatinne mithati beettos.

cora mithata giddoni cora keeththatinne cora ogeti beettosona guye baggara qasse dhoqa zumati beettoson

Gitta eelidi diza genda giddon eeli diza haaththa beyays ha haaththazikka qasse kumidi goggishe dizayssa beyays iza xeellishe eqqida daro asataka qasse beyays

Tani qasseka hayssafe be ashe dizay aaze giikko woyshefe leelashettidi keexxida keexettida maata keeththe gaathaza beyays

qasseka tani hayssan be'izay woykko xeellashe dizay aaze giiko daro asati issi oge bolla ha matishe dizayssa xeellays

Ta qasseka hayssan beyizay aaze giikko caammay qasseka kartoonera hara festalen hara hara dumma miishati issife shiiqi xaraphe bolla dizayssa beyays.

wogga kaame oga bolla daro asati qasseka hemettishe dizayssanne qasse issi aaway hemetotooy dandayonta aaway wulcherera bishe dizayssaka xeellays

issi gitta wogga katama be7ashe deays ha katamaza bollakka gitta gitta pooqa keeththatinne wogga kaame ogati dizayssaka xeellashe de7ays

gitta wogganne aaho katama be ashe deays ha katamaza bolla daro keeththatinne gitta mithatikka dizayssa beays

Nam7u ogenni nam7u kametti eeqidi de7osona eeqida kametas giddon cora mithatine po7izo xompey bettes

cora asati tunguza may7o7a may7di dalga ogeera hamettishe de7oosona izatappe miiye baggara qasse cora asati eqqidoosona

Cora eqqida asatappe issoy nam'u kushshiya bolla piddisidi eqqides guye baggara cora woray bettes.

issi addey toho bolla uttidi puute tokkishe deees guye baggara cora eqqida asatinne mithati beete

Ushora keeththasa giddora aduse wogey deees keeththatafe sintha baggara cilida xora muuzey beettes.

dalgageppe guye baggara cora keeththatinne qaantha mithati beettosona guye baggara dhoqa zumaykka beette

Cora ispiraere gizo dhaley issi bolla shiiqidi deees guye baggara cora asati issi matan shiiqidi eqqidosa.

qasseka tani hayssan ha7i beyizay aaze giikko qasse issi keeththa shuchchafe giigidi keexettida keeththa xeellashe days

ta hayssan be'ashe dizay aaze geekko issi aaway utti dizayssa xeellays ha utti diza aawa sinthan maykrofoonekka dees

Ta hayssafe qasseka be ashe dizay aaze giikko heedzdzu donza addeti uttidi dizayssa beyays ha utti diza asata sinthan shaashi eeta sinthaninne qasseka haaththay haylandera dizayssaka beyays

Qasseka tani hayssan ha7i be ashe woykko xeellashe dizay aaze geekko issi qommo karetha may7o mayda heedzdzu maca nayti ba kushen waraqe ta oyqidi eqqi dizayssa beyays.

Issi keeththa gaaththan poolisetinne hara dumma dumma asati issipe gididi uttidi issi qofa xeellishe deettes.

tani hayssan qasseka beyashe dizay aaze geekko issi attuma naay uttidinne ba kushen maykirafoone oyqqidi haasayishe dizayssa xeellays

issidey ayfe bolla manaxire woththidinne kusheni kooshe aaththizoyssa oykkidi eqqides guye bagkara xaafeti uttido xuufey dee

cora asati dabtare kushen oykkidi shiiqidi uttidosona hawuttida asatappe guye baggara booththa qaalamen tiyettido sohoy betese

cora asati issipe shiiqidi pitowani pittishe de7oosona ha pittizo asatappe guye baggara cora mithati beettoson

Gitta issi shuchchafe keexettida keeththa beyays ha keeththaza sinthanikka issi kaamey eqqidi dizayssaka qasseka xeellashe deays

Tani hayssan ha'i qasse be'izay aaze giiko daro buurata kaame harasooppe shiishi ehidi qolidayssa be'ays.

qasseka ta hayssafe beyizay woykko xeellashe dizay aaze geekko buura shiishshidi ehi qoliza kaame eqqi dizayssa beyayes

Ta hayssan qasseka beyizay aaze geekko kaame oge bolla qolettida buurata asati fittishenne shiishshishe dizayssa xeellays.

Tani qasseka hayssan beyizay aaze giikko iita buurata asati pittidinne kaame bolla caani wothidayssa beyays.

Cora asati pitiza pito oykidi eqidi de'osona izetape guye bagara cora keethatinne mithati beetosona

Kaame bolla cora asati keyidi katha caanishe de'oosona ha kameppe guye baggara nam'u asati kaame bolla keishe de'o

cora asati issipe shiiqidi pitooni pittishe de7oosona haasatappe guye baggara cora kaametinne mithati beettoson

shuchchani ooththettido oge cora asati pittishe de7osona guye baggara cora eqqida asatinne keeththati beettos

dalga ogeni cora kaameti eqqidi beyoosona haqqida kaametappe guye baggara cora keeththatinne mithati beettosona

Nam'u dalga ogera nam'u kameti bishen de'osona miye bagara githa kethati betosona.

sile payina mizigeba sefa yaale maabirariya gizo xuufey xaafettidi deees ha xuufes guye baggay salo medho qalamien tiyettidis

nam7u nayti komputere xam7ishe de7oosona izatappe bolla baggara payda belijinet lemen gizo xuufey xaafettidi deees

gitta kawo oosancha asatinne qasse cimati gaammo cimatinne ammano aawati hara dumma dumma asati issife shiiqi utti dizayssa beyays

Qasseka tani hayssan xeellashe dizay aaze giekko daro parati qasseka asati togidi dizayssa hayssan beyays.

Hayssan tani qasse be ashe dizay aaze giikko buro oosettishe diza kaame oge bolla asati matarishenne daro kaameti eqqi dizayssa beyays

qasseka tani hayssan be'izay aaze giikko gaammo dunguza shurabe mayda asatinne giitta kawo oosancha asati issife shiiqidi uttidi deettes

tani qasseka hayssan be ashe dizay aaze giekko ammano aawatinne gaammo cimati qasseka gitta kawo oosanchati eqqidi dizayssanne eetikka wogga waraqeta ba kushen oyqqi dizayssa be ays

Shuuchchafe licettidi oosettida kaame oge beyays ha ogeza bollaka gitta kawo oosancha asati yiishin asati mokkishenne ciishsha eetas immishe dizayssa xeellays.

tani qase hayssan ha7i be ashe dizay aaze geekko daro asati issi heeran shiiqi eqqi dizayssa be7ays.

Gitta aspalte oge bolla qasseka daro kaameti laagetishe dizayssa hayssafe tani qasseka xeellashe days.

wogganne gitta aaho denba bolla qasseka maata mishe diza daro baqulota hayssan qasseka be ashe days

Nam7u asati kaatha issi medho mayuwa mayidi kusha oykettidi eqqidi de7oosona. Izatappe guye baggara itiophiya bandiray beettees.

Issi macca nay booththa shuraabe iza bolla bilxiginna partti giza xuufey xaafettidi uttidayssa mayada deyawus.

Itiophiya wode temsaalet hager gizo xaafettida xuufe oykkidi cora asati eqqidi de7oosona guye baggara cililida mithati beettos

Issi gita keeththay beettishe deees bolla baggara azimera internashional eir port gizo xuufey xaafettidi uttide.

Hayssafe ta qasse xeellizay aaze giikko gitta wogga keeththa garsan nu dere asatinne kare dere asati issife haasayishe dizayssa beyays.

Issi keeththa gaaththan qasseka daro asati eqqi dizayssa beyays ha eqqi diza asatikka komputere bolla issi miishe xeellettes.

Issi keeththa gaaththan qasseka daru asati shiiqi eqqidinne issi maashine xeellishe dizayssa be ashe dayys.

tani qasseka hayssan ha7i be ashe dizay aaze giikko issi keeththa garsan keehi daro asati eqqidi dizayssa beyays

Issi keeththa gaaththan qasseka daro asati eqqidi diza issa beyays. Ha asatikka haasayishe diza issaka qasseka xeellayis.

Cora asati jaxila bolla oykkidi hamettishe de7osona guye baggara cora keeththati beettosona.

Dalga kaame ogeni issi poolisey eqqada de7owus guye baggara issi eqqida kaameynne cora worati beettoosona.

Tani hayssan qasseka beyashe dizay aaze giikko qasseka pooliseti woykko makala kayati bees qasse go7ettiza issi kaame beyays

issi bonchettida issi gitta poolise beyays ha pooliseza sinthanekka daro maykirapuuneti shiiqin haasayishe deees

Wogga kaame oge bolla qasseka daro issi qommo maydi woykko marshal baynde geetettidi erettiza asati eqqidinne ba woga maara bessishe dizayssa xeellays

Cora poliseti issi matani shiiqidi eqqidi de'osona ha eqqida polisetas guye baggara cora keethayne miththay betees.

Cora poliset itophiya bandira hashe bollara duge yegid issi matani shiiqidi eqidosona, izetappe guye bagara keethayi beetesi.

Coora asati issipe shiiqidi cililo maata buiucidi kushen oykidi eqqidosona izatappe wuye baggara cora woray beete

Cora asati issi matan shiiqidi oyde bolla uttidi de7oosona ha uttida asatappe guye baggara cora asa boyey beettosona

Issi udda addessi sinthe baggara yewolayta zoon poolis memeriya ashjas gizo xuufey booththa qalameeni xaafettidi deees

nam"u pooliseta kaame bolla Itophiya bayndira essidi laaggishe de'oosona. guye baggara gita keeththay beettes.

cora isipe shiiqidi eqqido poolisetappe issoy sintha baggara itiophiya bayndira hashe bollara duge yeggidi eqqidi deees

Issi poolisey eqqidi de'ees guye baggara keeththa garsani cora asati eqqidi de'osona.

C'ora asati issi matan shiqidi eqidaysine utidayti de'osona ha asatape guye bagara kamey muzey c'anidi eqides.

tani hayssan ha7i qasseka beyashe dizay aaze geekko gitta kawo oosancha asata xeellays izi yishin asati qasseka gammo asati mokkishe maata immishe dizayssa beyays

tani hayssan qasseka beyizay woykko xeellizay aaze giikko heedzdzu donza addeti xaraphe matan utti dizayssa beyays

issi doonza addey qasseka uttidi dizayssa beyays ha uttidi diza addey qasseka ambasadere imaydi maaara uttidi deees

Keehippe daro tamare nayti ba timerte so maara mayo may7inne qasseka issi nu dere itiphiya kawo aawata misile oyqqidi hemettishe dizayssa beyays.

Nu dere itiophiyan timerte ministere geetetti erettiza issi aawata beashe deays ha aawaykka qasse oyde bolla uttidi ha xeellishe dizayssaka beyays.

Tani qasseka hayssan beyizay aaze giikko nu dere kawo geetetti erettiza aawaynne hara dumma dumma asati issippe shiiqidi diza issa xeellays.

Tani wogga gita demba gadee bolla issi donza addey puute tokkidinne biitta iza gatha garsan zaarishe dizayssa xeellays.

Issi donza aawati issi soofa bolla uttidinne issi haasaya haasayishe dizayssa be ashe deays.

Cora asati issi mattan shiqqidi yekishe de'ossona izetappe guye baggara cora uuththatinne miththati bettossona.

Cora asati issi mata shiiqidi eqid doosona. Izatape guye baggara cora uthatinne worati betosona.

Issi addey ayfe bolla manaxxire wothidi de7ees. Izappe guye baggaara cora keethati beettoosona.

issi gita kaamey caanidi bishe de7ees ha kaameppe guye baggara cora keeththatinne mithati beettosona

Ye tophphiya niggidi baanki giiza xafettida xuufe cora asati oykkidi eqqidossona guye baggaraka hara xuufey xafettidi dess.

Hedzdzu asata garissan giddon yemetasebiya temiber gizza xufezi xafetidi de'es bolla bagara ethio post gizza xuffekka bettes.

Issi ay itiyo poost kizo xuufe kushen oykkidi eqqides bolla baggara yetiqil meli'ikit alewoot giza xuufey xaafettidi de'ees.

cora asati issi matani shiiqidi eqqe doosona haasatappe guye baggara cora mithatinne keeththati bee

cora asati oyde bolla shiiqidi uttidi de7oosona ha uttida asatappe guye baggara cora cililida muuzey beettees

tani hayssan qasseka be izay aaze giikko na7u donza addeti sinera tukke uyishe dizayssa be ashe de7ays

Issi keeththa gaaththan qasseka daro asati ba cugan cugan shiiqi uttidi issi qofa xeellishe dizayssa be ashe deays.

Qasseka issi mitha garsan qasseka daro asati ba kushen dabtarenne iskirto oyqqidi utti dizayssa be ashe deays.

qasseka tani hayssan be ashe dizay aaze giekko na'u misile deays qasseka issi nozan asati shiiqi uttidi haasayishe dizayssanne issi macasiya eqqa dizayssa be'ashe deays

issi gitta tamare keeththa beyays ha keeththa gaaththan daro tamare nayti maarara uttidi tamarishe dizayssa xeellays

Qasseka tani hayssan beyizay aaze giikko gitta wogga giya beyays ha giyaza bolla asati shammishenne ba yizishe dizayssa xeellays.

gitta wogga kaame gaaththan asati gelishe dizayssa qasseka tani ha7i hayssafe deyanas woykko xeellanas dandayades

issi addey nam'u kusha bolla denthidi dunguza piddisi oykkidi eqqides, izappe guye baggara cora asati betosona.

Cora asati dalga ogera hareeta caanidi laaggishe de'oosona. Izatappe guye baggara cora mittatinne xoqqa a zumay beettes.

Cora asata gidoni makinati beetidi de'osona guye bagara dhoqu giidi oyketido lanxilaynne keethati beetosona.

Issi kamey giddon cora asa caanidi eqqides guye baggara cora keeththatinne mithati beettosoa.

Tukke sooni cora asati shiiqidi uttidi de'oosona hawuttida asatappe issoy tukkiya uyishe deees.

cora lilida woray kammida dhoqa zumati beettosona guye baggara qasse salo medhoy beettishe de'es

qasseka tani hayssan ha7i be ashe dizay qasse aaze giikko daro nayti issi qommo may7o may7di uttidi dizayssa xeellays

gitta denba bolla keexettidi diza keeththa be'ays ha keeththaza matarakka gitta mithatinne cilila maatataka xeellays

Ta hayssafe qasseka xeellashe dizay aaze giikko issi kare dere asi oyda bolla uttidinne gammo dunguza wooxa may'dayssa beyays

Tani hayssan qasseka be ashe dizay aaze geekko gitta wogga denba gade bolla asati hara soho bishin gadey umarsikko iza gaaththan ichanas keexxiza guutha keeththa beyays.

Gitta wogga wora beyashe deays ha woraza matan qasseka issi attuma naay uttidi dizayssaka xeellashe days.

Hezzu macca nayththi issippe oyqettidi eqqidi deo'ssonna izzathappe guye bagara cora assathinne dhoqa zumathi bethossona.

cora asati dunguza sinthe baggara piddisidi oykkidi eqqidosona guye baggara dhoqa zumatinne salo medhoy beettees

Issi addey nam'un kusheni miye oykkidi eqqidi deees izappe guye baggara dhoqa zuma woray kammiday beette.

issi maca nay hashe bollara borsa yeggada eqqada miicashe de7os izippe guye baggara dhoqa zumay beee

Heedzdzu nayti xuufe xaafishe de'oosona guye baggara borkoron birdettido birdaynne cora mithati beettoson.

tani qasseka hayssan ha'i xeellashe dizay aaze geekko asati qasseka payda matawoqa mizgeba mazgabettishe dizayssa be'ays

hayssafe qasse ta xeellizay aaze giikko wogga bonchettida ta ges cefo geetetti erettiza gitta kawo oosancha aawanne hara daro asataka xeellashe deays.

issi mitha atagarsan qasseka asati shiiqidi dizayssa beyays ha asatikka payda matawaqa mizgeba mazagabettanas yidaytakko

Hayssafe tani qasse beyizay aaze geekko asati payda matawaqa mizgaba mazgabettana shiiqi eqqidayssa beyays.

Issi addey waraqeta bollan iskiberton xaafishe deees izappe guye baggara cora asatinne keeththati beettosona.

cora tamare nayti issi matani shiiqidi de7oosona ha shiiqido tamaretas guye baggara cora mithaynne keeththay beettees

Iisi Naaye Basinttan Dabtere Doyiddi Woththi Doysa. Bolla Iissi Naye Xaafishine Dese Guuye Bagara Corra Assati Eeqidi Dee'osonna.

Coora asati issippe shiqidi xufe xafishshe de"ossona sinththa bagra saxine bolla tashuguwal gizo xufey xafetid de'es

cora tamare nayti salo medho mayuwa maydi eqqidi de'osona izetappe guye bagkara cora keeththaynne mistati beetto

cora asati yafarane issi kuyen eqqidi de7oosona hayqqido asatappe guye baggara cora woray beettees

Cora asati issi matan shiiqidi eqidosona, izetappeka guye bagara cora mithatinne keethati betosona

Corra naytti dalgga dembanni sporththe othishe deossona guyye bagarra corra mithathinne sallo medhoyi bethishe Dees.

Tani hayssafe qasseka xeellashe dizay aaze giikko heedzdzu asati giddon eqqin eeta lanqerakka daro asati shiiqi eqqidayssa beyays.

issi qommo mayo mayda keehippe daro asati eqqidinne uttidi issife shiiqidi dizayssa hayssan ta xeellays

Wogga aspalte bolla isti qommomay7o mayda darro asati qasseka wotha woxishe dizayssa be ashe days.

gitta wogga denba gade bolla poolisenne hara asati hemettishe dizayssa hayssan qasseka beyanas dandayades

cora nayti dalga dembani gulbatidi de7osona izetappe guye baggara cora waratinne keeththati beettosona

nam7u kaasanchatappe issoy gaden gulbatidi nam7u kusha bolla denthidi deees guye baggara qasse cora asati de7oos

Cora asati issipe shiiqidi uketha bathishe de7oosona izatappe sintha bagkara cora muuzey issi bolla shiiqidi deees.

dalga dembani cora nayti kuwaase ka'ishe de7oosona izatappe guye baggara cora keeththatinne mithati beettosona

shora asti salo medho shurabe iza bolla debu itophiya kelil gizo xuufey xaafettidi uttidayssa maydi eqqidos.

dalga dembassi gaxa baggara cora asati shiiqidi eqqidi de7osona guye baggara cora mithati beettosona

Issi naay maata medho may'oa maydi eqqidi deees guye baggara cora asatinne worati beettos.

Oyddu qida kasanchata gidope issoy kuwase oykidi eqides guye bagara kehi c'ililida c'ora woray betes.

cora asati issi matani shiiqidi eqqidosona hayqqida asatappe sinta baggara eqqida asati wanca oykkidi eqqidos

Ta qasse hayssan ha7i be'ashe dizay aaze geekko asati mitha qanxanas go7ettiza miisha be'ashe de'ays

qasseka tani hayssan beyizay aaze geekko asati koppe ooththanas go7ettiza koppi maashine hayssan qasseka beyays

tani qasseka hayssan beyizay woykko xeellizay aaze giikko asati biittafe ooththiza yabanatanne dumma dumma miishata xeellays

Ta hayssan ha7i qasse be 7she dizay aaze giikko issi istoobe bolla asati quma kathishe dizayssa xeellays.

ta qasseka hayssan beyizay aaze giikko asati xaafanas go7ettiza dumma dumma iskirtotanne hara miishatikka dardaretti dizayssa beyays

Tani qasse hayssan ha'i be ashe dizay qasse aaze geekko asati qalame qalamana go'ettiza miisha be ashe days.

Cora qalameti shiiqidi de'oosona ha qalametappeka maata medhon salo medhon zo'onna galal'on xaafettido xuufey dees.

Asat cora hareta caanidi laagishe de'osona, ha asatppe guye bagara cora kaametinne cora hareta caanidi laagishe de'osona, ha asatappe guye bagara cora kaametinne keethat betosona.

Ta qasse hayssan be ashe dizay aaze giikko gitta gitta kaameti yafarara issippe yiishe dizayssa be ashe deays.

gitta denba gade bolla qasseka keehippe daro kaameti eqqidi dizayssa be ays eeta matarakka qasseka asatikka dizayssa be ays

Kaamey oge bolla issi kaamey laagetishe dizayssa beyays iza matarakka asati hamattishe dizayssaka xeellashe deays

Buroo oosettidi ke7ida keehipe leelashe ayfes xeellin lo7iza daro kaameti yafarara eqqidi dizayssa be7ashe de7ays.

Tani hayssafe qasse xeelliday woykko beyiday aaze giikko buro oosettida ooraththa daro kameta xeellays

ta qasse hayssafe be ashe dizay aaze giekko issi keehippe lo7iza issi kaame be ashe deays

wogga gitta kaame oge bolla qasseka darro nayti guutha kaame misatiza mithafe oosettidayssa bolla hemeppishe woxishe dizayssa deyays

ta qasseka hayssan xeelizay aaze giikko gitta kaame oge bolla daro nayti saykile laggishe bizayssa xeellays

Dalgga ogeni cora kamethi shiqidi deo'ssonna. Ha kametha guye bagara cora assathinne mithathi bethossona.

dalga ogera nam'u bajajeti bishe de'oosona ha ogeppe miiye baggara cora keeththatinne mithati beettosona

Issi nay dalga dembara saykile laaggishe deees izappe guye baggara issi keeththaynne cora mithati bettos.

Coora orphileti issi matan shiiqidi de7oosona haorphilleti itiophiya heedzdzu bayndira qalame tiyetidi de7oosona

Dalga ogeni cora kaameti eqqidi de'oosona hayqqida kametappe guye baggara cora woratinne zumati beettoosona.

Issi kaamey cora goomma caanidi eqqides sintha baggara semera yemekina meleweca gizo xuufey xaafettidi de'ees.

dalga kaame ogera issi addey bishkilite laaggishe deees guye baggara cora asatinne keeththay beettosona

dalga kaame ogen cora nayti saykile laaggishe de7osuna miye baggara cora mithatinne keeththati beettosona

Cora asti kaame bolla caanettidi bishe de'oosona ha kameppe guye baggara issi aaya eqqada salenna bayzashe de'awos

Tani hayssan be7izay qasseka gitta wogga katama be7ashe de7ays ha katamazi qasseka gitta gitta uatnne wogga gitati beettiza mikkatakka xeellays.

ta qasse hayssan be'ashe dizay aaze giikko gitta wogati beettiza daro pooqe keeththata beays pooqe keeththata sintharakka mithatinne denbatidi beettiza maatay dulishe diza denbaka beyays

Ta qasse hayssan ha'i be ashe dizay aaze geekko keexettidi wuronna pooqa keeththanne qasseka hara keexetti wurida pooqe keeththata beyays.

Keehipe ayfes xeellin malalettidi oosettida issi keeththa beyays ha keeththa gaaththanekka lo7iza pengetinne madadarati dizayssaka xeellays.

Tani hayssan qasse be ashe dizay aaze giekko asati kartoonera eqa madabarara qasse fistalera dumma dumma eqata shiishshidi ba matan woththidayssa xeellays.

so hidoni cora asati issipe shiiqidi eqqidi de7oosona sintha bagkara zo7o ciishay uttiday dees

Dalga demba giddora adussa kaame ogey de7ees guye baggara cora kita keeththate beettosonna.

Maxafeza ketha gidon cora tamareti issipe shiqidi nababishe de'osona guy bagara qase Cora maxafay shiqidi betes

Issi tamare keeththa gaaththan tamare nayti maarara uttidinne paacetishe dizayssa qasse hayssan beyays.

issi ketta sinttan qasseka issi aaway eqqi dizayssa be7ays;ha aawaykka qasse qoobe wottidinne ambbasadere mayi dizayssakka xeellays.

qasseka tani hayssan beyizay aaze giekko darro keehi daro u maxaafati licetidi bizayssa hayssan qasseka xeellashe de'ays

Cora asati issi medhdho boththa mayo mayiddi de'osona.asatappe guye bagara wulayi betees.

Cora uttida asatappe sintha baggara issoy eqqidi deees izappe guye baggara xaafetti uttido xuufey beet.

Cora asati oyde bolla uttidi dawutareni iskirtoni xaafishe de'oosona ha asatappe issoy giddon eqqidi deees.

Issi addey eqqidi sinththa bagga xeelishe de'es izappe guye bagaara keeththaynne adussa miththati beetossonna.

Cora tamare nayti yafaran yafaran uttidi xuufe xaafishe de'oosona ha uttida tamaretikka issi medho may7o7a maydi de'oosona.

Cora asati too bolla uttidi de7oosonna ha uttida asatappe guye baggara cora eqqida asatinne keeththati beettos

Cora tamare nayti kifile giddooni tamarishe de'oosonna izetappe sinthze baggara issi astamarey eqqada tamarsashe de'awus.

Cora tamareti issipe shiiqidi yafarani uttidi de'oosona hawuttida tamaretappe issoy kusheya bolla densidi deees.

Cora nayti sallo medhdho maayo mayidi uutiddi de'ossona sinththa baggara cora dabutara shishshidi woththidosona.

Dalga ogera cora kamet bishe dosona, guye bagara qase cora mithatinne Gita kethet betosona.

Kaame ogen cora asat eqid de'osona . Ha asatappe guye bagara issi eqida bajajeyinne dhoqa zumat betosona.

Dalga ogeyani kameti eqidi de'osona guye bagara qase cora mithatinne kethati betosona

Wogga gitta kaame oge be'ashe deays ha kaame ogezikka buro oosettishe deees iza bollaka qasse issi doozorey eqqidi deees

Wogga gitta buro oosettishshe diza gitta kaame oge be'ays ha kaame ogeza bollaka asatikka dizayssa xeellays

Gitta wogga kaame oge be ashe deays ha kaamey ogeza matara ka mithatinne qasseka kaamey iza bolla laagetishe dizayssa xeellashe deays

wogga gittanne aaho buro oosettishe diza kaame oge woykko aspalte beyays ha ooththiza doozoretikka eqqi dizayssaka xeellays

kamey oge bolla qasse kaamey laagetishenne issi tirafikey bajajje matarakka eqqidi dizayssa be7ashe de7ays.

Buro oosettishenne goyettishe dizaa gitta wogga kaame oge beyays iza matarakka qasseka mithaynne poolisetikka eqqi dizayssa beyays.

gittanne wogga leelashe kaame oge woykko aspalte beyays ha aspalteza bolla qasseka issi kaamey laagetishe dizayssa ka xeellays

Dhoqa zuma bollara dugetha keyido ogge de7es ha dhoqa zuma bollan cora worati de7osona

shuchchani elettido keela bolla cora asati eqqidi de7oosona izatappe guye baggara dhoqa zumati beettosona

dalga ogeni eqqida kaamesi miye baggani nam7u asati eqqidi de7oosona sintha baggara cora mithati beetto

Nam'u kameti dalgga ogeni eqqidi de'oosona ha eqqido kametappe siinththa baggara cora keeththati beettoos

Nam7u dhoqa zumata giddora adussa kaamey ogey deees ha ogeyra issi kaamey hametishe deees.

issi matani shiiqetidi keexettido keeththatasi giddora adussa kaame ogey de7ees

dalga kaame ogera cora asati hamettishe de7oosonna guye baggara eqqida kameynne cora ukeeththati beettoso

Issi goshsha kaamey goyishe deees ha goyiza kaameppe miiye baggara cora asatinne worati beettosona.

Issi maca naay cora jarkanetan haatthe duuqashe de'awus guye baggara qasse cora mithati beettos.

tani hayssan qasse be ashe dizay aaze giikko gitta kawo oosancha asati issife shiiqidi hemettishe dizayssa xeellays

Issi gade bolla qasse koronte shuboti gaden dizayssa beyays ha koronte shubo matarakka asati eqqidi dizayssa beyays.

Shubon berdethida birda gidoni gelidi nammu' macca naythi haaththa duqishe deo'ssonna guye bagara cililli uttidda worathinne bethossona.

Cora keeththati issi matani shiiqidi de7oosona sintha baggara itiophiya banderay eqqidayssinne guye baggara cora mithati beettosona

Boththa qalamen (Arba mincce wuha) gizza xuffe xaafetidd uttidees. Garssa baggara uydu tammu payddoy xafetid dees.

nam7u asati kushe meecishe eqqidoosona izatappe guye baggara cora asatinne keeththeti beettos